Hwana hudoodori husati hwakona nekunasa kurumba hwotoendawo peya kuchikora zvinohudetsera yaamho kuti hukure hwakangwara ngwara hweikona kutamba neanhani

Zvindumure ngazviendeswewo kuzvikora zvaho huchiri hudodori kudaro. Zvinodetsera yaamho kuti hukure hwakangwara ngwara hweiziya zvinhani zvehuchazofunda mangwani.

Vana vari kuzvikora zvepuraimari ngavatange kutofundiswa mishando yenyara. Zvinodetserawo vaya vasingakoni kunasa kufunda zvemabhuku.

Kubudikidzwa ngekufundiswa kwoite vana kuzvikora zvekupuraimari zvodetsera yaampo kuti pavanoguma kusekondari avachanesi kufundisa vanenge votoziya kuti inini ndode kuite izvi.

Mateicha ane mushando mukuru yampo wokugadzire mutekwerede yekushandise pakufundise vana vekupuraimari kuti vakone kuzwa zvavanenge veironza .

Mumakanyi nemundharawunda dzatinogara, munosise kunge munezvikora zveprayimari. Zvirimudhuze mo kuitire kuti mwana weshe akone kuenda kuchikora.

Cheshe chingafundwa kuzvikora zvepadera chinosise kutangire kuzvikora zvekupuraimari kuti zvidetsere yampho, vana vakure veiziya zvevachadhibana nazvo.

Kuzvikora zvekupuraimari unono unoone mwana weshe ariyo angamajaha dzingandombi ngekuti azvichaketi umwe ngaumwe unosise kofunda

Mbiti inonakise ndanaa, panyari pachikora pemene pangasimwa zvimbiti kudai, maruva ruva kudai panobaajeka naa, chivanze chinobati mburwu kuchena.

Zvikora zvekupuraimari zvinezvi ndizvo zvakanaka yambo kuti vana vatange kufundiswa mishando yenyara kuite kuti vakure veitoziya zvaangada kuzoita akura.

Vana veshe vanodiwe kuti vaende ku zvikora ngekuti tika gara nawo mu makanyi mwedu mwo vanokura vakapusa vasina nechavano ziya.

Muzvikora zvekupuraimarimwo mune zviro zvinotodikanwa kuti mwana akone kufunda zvakanaka pasina zvibingaidzo zvakadai ngemabhuku kana kuti zvibharo.

Zvikira zvibofunde ana zvibosise kuakirwa kuti vana vapindemwo vokona vasadhibana nemovha yaapengo vanenge veingotenderera.

Zvikora zvekupuraimari zvinobaadetsera yaambo kuti vana vatange kutoziya zvavachada kuzodhibana nazvo veienda veikura, vachiri vadoko.

Vana vachitori vadodori vatori muzvikora zvona zvekupuraimari izvo ngava fundiswe mishando yenyara zvinodetsera yambo kunevaya vasinganasi kuzwa zvemabhuku .

Mwana unotooneka achiri mudoodori kuzvikora zvekupuraimari pane chipo chake chemene-mene. Undani unokona zvekudhirowa izvi. Unotozviona nezvaanodhirowa mumabhuku ake.

Maticha muzvikoromo anisise kubetsere mwana maringe nechipo chakwe. Umweni unokona zvemabhuku, umweni unokona zvemishando yenyara.

Vana vatori kumay univhesitiyo vaakuto fundiswa pheya, kunasire mitombo yechiyungu veishandise mimbiti antani yatinoona mumakanyi medu, zvatobetsera yaamho.

Munozviziya ere amunawe ,kuti kuendese vana kuzvikora zvepadera zvinodetsere isusu ne nharaunda dzatinogara kana vazopetuka koshandiremwo zvakabanaka.

Kwaane zvikora zvindani zvepadera zvinofundise vana mishando yenyara yakadai ngenkuwaka kungaa kurima kutunga hembe zveitozo adetsera peya .

Kuzvikora zvindani zvepadera yo zvoba tokoshese kufundisa antu mishando yenyara vaanode kuzoita zvinozo mubetsera mundaramo mwake. Vantani vanofunda ngezvemagetsi vantani vanofunda ngezvekuwaka zviindoenda zvakadaro.

Kuzvikora zvekusekondari, nezvindani zvepadera vana vanosisa kukurudzirwa kuti vadzingwarire, vasaite mimba kana kupe ana weandani ndani achiri mudori dori.

Muzvikora zvekusekondari ndombi nemajaha dzofundiswa ngezvekuridza nekuembe ngoma. Zvinoite kuti vazoone mare vakura.

Muzvikoramwo vana vanosise kugadzirirwe zvihlayo nematebhura yekuti vaine kugara zvakanaka , nekubhara mabhuku avo asindasvipi zvinodetsera maningi.

Mishando yenyara inoiyi yobetserwa vana kuzvikora zvekusekendari nezvikora zvepadera iyo. Yobetsera yaambo vana vedu kuti vakone kutozoriritiravo mhuri dzavo pavanenge vapuva.

Vana votofundiswa kushandisa untani muvhini vachiri kuzvikora zvekusekondari nekuzvikora zvepadera vanotozoende kumayunivhesiti votozviziya.

Mazuvano muntu undori nenyara, unokone kutoyita zvinoyita kuti upone. Asisiri kufunda mabhuku egape. Umweni unokone kutunga, zvotomponesa mundaramo make.

Vana ngavabhuirwe kuti zvakanaka yampo kuenda kuzvikora zvepadera vofundira mushando ngekuti zvinozo vadetsera mugore remangwani vazokura nemburi dzavo.

Ndaimbozviziya here hangu here kuti zvivharamuromo zvinomboita mushando wei. Ndakatanga kuzviziya gorera2019 pakauya denda rebeshamupengo riya.

Kizvikora zvekuderayo kunyazwi kusekondari vana vofundiswe mishando yenyara. Vamweni votokona kutora mimbiti anga mapuwe kutotsetsa chiro chaangada.

Ndakashamisika yaambo ndagume mune chimweni chitoro chinogerwa antu mudzimai ndiye waitogera zvokombe kuti madzimai mazuwano mishando aichaketi.

Muzvikora zvekusekondari umwo, vana vanosise kutofundiswa kusime mimbiti, ngekuti mimbiti inobadetsera yaamho. Intani inotonakise chivanze.

Mwana weshe ngaende kuchikora chesekondari ofundire mushando waanoda kuzoita. Ungaa ndombi kana jaha akuna ucharambidzwa mukore uno.

Vana vachiri kusekendari unoonoyo vanode kupota veifundiswa kuti vadzingwarire vasaite musikaizwa inozoite kuti vaite ndani vachiri vana vadoodori.

Vana votofundiswa zvinechekuita neudhokodheya vachitori kuzvikora zvesekendari unozosare kogume kuzvikora zveyunivhesiti otoziye zvakawanda .

Vana varimuzvikora zvesekondari umwo, umwe ngaumwe ngaapuwe mukana wekubhuye chaanokona, adetserwe maringe neichocho chinozoite kuti akone kupona mangwanani ,azokura.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisa kunge zvakaakirwa kuitire kuti pasaite vanthu vqnongopinda ngepeshe-peshe, nekungwarire vana nevatenda vanenge vari mukatimwo kuti vasasangana nematambudziko.

Vana vari kuzvikora zvekusekondari, vanobaade kufundiswa yambo, kuti vasaangarara, zvinozoyita kuti vapane ndani vachiri vana vadodori.

kudhaya zviya, amweni taibaakorere kuende kuzvikora zvekusekendari ngekutame mare, asi mazuwaano zvakabaanaka yaampho, kuti mubereki umwe naumwe aedze a kuendese mwana wake, kuzvikora zvekusekendari.

Ndakazowone kunaka kwemimbiti nemaruva ngekuchikora kwandaifunda. Aah! zvainge zvakabate mborwa ,zvinodadakadza yaambo nekujekesa ntaraunda.

Zvakanaka yaambo kuti vana wari muzvikora wapote weipiwa mukuwo wekubudisa zvawanokona kuita. Kungawa kureketa, ungawa mushando wenyara zvinodetsera yaambo kuti maticha akone kumumurudzira.

Muzvikora umwo munobasisa kuti vana vatofundiswawo makhombiyuta nekuti ndiwo otodetsera yaamho kuti vakone kuverenga zvintani zvavasingazivi pa indaneti.

Zvinodetsera yamho kuti muzvikora zvekusekondari muoneke mune mhatso ine mabhuku akawanda wanda ekuti mwana akapindemwo unotora bhuku raanoda kufunda roto mudetsera.

Vana veshe majaha nentombi ngavaendeswe kuzvikorwa zvemasekondari vafundiswe mishando yenyara ngekuti vantani zvemabhuku avazvikoni vanotode kudetserwa.

Inini zvoitwa mazuva ano kuzvikora zvesekondari ndombaa zvidakarira yaemho zvinobetsera nevandani vana vaya vasinganasi kukona zvemabhuku izvi unotofundire mushando waanode kutozoita wenyara.

Muno zviziya ere imimi kuti ku zvikorayo kune bahla dzinosisa ku ndxokweyo zvei detsera yambo kuti vana vasaone mupauko uri pakati pavo vari ku chikora vafunde zvaka enderana.

Chiyungu chakambaanaka yambo, kudhayeko ndombi dzaizenga dzisare pamuzi dzisaafunda asi makore ano muntu weshe unoenda kuzvikora kuofunda.

Muzvikora zvekuyunivhesiti vana vanosise kupuwe mukana wokuti akete ega mushando waanoda kufundira, hazvidi kumanikidza.

KuUniivesiti ndikwo kwofundiswe vana mishando yekuti vazoita, vanhani avakoni havo vanotoite zvekutokaba bhorazvo zveito zovadetsera wo.

Dai ndeihamba ndingatoda kuende kuzvikora zvepaderayo ndonase kudetserwa maringe nemashandire endingade kuzoita vanase kundifundisa kwemene ndinase kuziya.

Zvikora zvepadera zvabawanda yaamho zvinodetsera maningi kufundiswe varumbwana ne ntombi, mishando yekushandise nyara dzavo, kuti vakura vasazotambudzika.

Vana vakawanda mukore uno, vakutodawo kuenda kuzvikora zvepadera. Zveibamba ngekuonawo antani vanenge vapetuka koshandira muntaraunda nemumakanyi mavakabva.

Kudhaya taiti kufunda ngekwe ana aadoko ega hino mukore uno neasharuka eantu otenderwawo kuende kofunda kuzvikora zvepadera, ngatienedeyo akiti woye anamai naanababa.

Kumayunivhesiti kwakabaanaka yaamho kuti vana vemuntaraunda dzemunogara vaendeyowo, oobveyo ngaapetuke ooshandirawo kanyi, kwaakabarirwa.

Anamai naanababa ngatiedze nepetinogona ndipo kuendesa vana vedu kuzvikora zvekuyunivhesiti kuti voofundire mishando. Zvinozodetsera isusu pevachapetuka munharaunda.

Dhuze nemuzvikora zvepadera, manevandhani wo, vanenge veyita mushando wekubika. Zvinodetsera yambo kuvana vezvikora, kuti vapote veyibuda veyotenga zvekuga.

Kwane michiniwo pheya yemakombiyuta yoshandiswa ngevana vari kuzvikora zvepaderayo. Inoadetsera yaambo kuti vakone kufunda zvintani zvevasingazivi veishandise dandemutande.

Kunyari kuzvikora zvepaderayo vana wanosisa kufundiswa mishando yekushandisa nyara dzavo kuitira kuti unhani inozomudetsera.

Kuyunivhesisiti akuchakheti ndombi majaha ana Mai ana baba ana mbuya nanasekuru munthu weshe unenge andoriyo chinodiwa kufunda.

Uriwe wakabara mwana wako aungadakariwo ere kumuona obve kuyunivhesiti okona kuite mushando waakafundira eiuye koshandire mukanyi mwaakabarwa.

Kuzvikora zvepadera dera izvo zvode kuti zviakirwe kuite kuti vana vapindemwo kofunda vasaita vantani vasinei nezve apapo vano pindemwowo vasikazi kudarika ngepagedhi.

Michini yaayowo yechiyungu muzvikora zvepadera dera inoshandiswa kuti vantu vafundiswe veione zvakabharwa vari kuretu iyo ticha ari mberi .

Makore ano, zviro zvabatshitsha yaambo ,kumayuniversity unowone kwakazara vana vanobva kure nekure, kudhayako kwayiendwa nevanhu vashomani.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti kumaInivhesiti akoofundirwi mabhuku ega, nevandandi vanode kuite zvemishando yenyara, kungadai kuri kuaka, kungadai kuri vatonga, vanenge vatorikowo.

Kungaa nani usingadi chakanaka umwe naumwe unotoda kuti mwana wake aendewo pachikora cheyunivhesiti ofundira mushando waanoda kuzoita zvakatobatonaka.

Ngatiende kuzvikora zvekuma yunivhesiti izvi tichakagwinya azvidi kuzoite ekufunga kuti dai ndakati gara watoenda nguwa iripo zveshe zvinoshandwa zvinofundirweyo iyoyo chingaa chiini cheunoda unochioneye.

Kuzvikora zvepadera vantu vakutofana veipuwe mukana wekuti vakone kuronza maringe nemishando yavanenge veifundira veizviitire pamberi pevantani vana.

Mishando imweni yenyara inofundiswe vana muzvikora ,totoiona ngemphatso dzimweni dzoakwa mazuwaano, dzoende mudenga umo kuturikidzanisa. Vantu votogare pandau imweyo vakawanda, asi pasikazi kutora ndau yakakura maningi.

Akiti wee maakirwe arikuitwa zvikora zvepadera zvemazuvaano ere zvakabaati mboryona ukagumepo ukaringira kudayi haa wega unodakadzwa .

Zvikora zvepadera zvinezvi, zvinobaabetsera yaampho,.Vamweni kubaakorere kuendeyo ngekutame mare. Zvakanaka yaampho kuti muntu aite mare, detserawo vana vekumakanyi kwawakabva.

Zvikora zvekumayunivhesiti zvakawanda zvoakwe mbatso dzeienda mudenga. Kuitire kuti dzisatore ndau yakawanda. Panotogara vantu vakawanda yaambo ngekukwira mudenga kweinenge yakaitako.

Kuzvikora zvepaderayo kuti utoone kubudirira wotogwinyisira kufunda mabhuku kuti unase kuziya zveshe zvaunenge weifunda ngezvazvo.